Ebazempilakahle baya ncedisa omama abalabantwana ukubahlaba ama injection nxa kulomkhuhlane ophumileyo kumbeni ukubavikela emikhuhlaneni ethile.

Omongikazi labo dokotela bayancedisa isigulane esilemikhuhlane eyehlukeneyo bayazihlola ngemva kokuzihlola bayazelapha ngendlela eqondileyo.

Nxa kulemkhuhlane esiwile elizweni kumbeni esigabeni omongikazi bayaphuma ezibhedlela bayehlaba abantu phandle ukuncedisa abantu ukuthi bavikele umkhuhlane.

Abezempilakahle, omongikazi labodokotela bayagqoka izigqoko zokuvikela umkhuhlane nxa besiyabona izigulane ezigula ngomkhuhlane othelelwanayo.

Odokotela bayenza umsebenzi omkhulu owokulapha izigulane ezilemkhuhlane eyehlukeneyo. Bayancedisana bengodokotela abanengi labomongikazi.

abezempilakahle odokotela labo mongikazi bayagqoka bezivikele nxa besiyalapha ikakhulu imkhuhlane ethelelwanayo

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela ukuyahlolwa, lokuyathontiselwa ukuvikela imikhuhlane enjenge bopholiyo lokunye okungayenza ukuthi impilo yomntwana ingaphili kahle.

Lokhu kuthiwa yingalane ngokokuchayela imiganu bagezise imiganu yabo basebechaya phezulu ukuthi ihlatshwe lilanga.

nampa abezempilakahle abahlolayo abagulayo babancedisa nampa siyababona bagqokile izigqoko zokuzivikela

Liqembu lezemphilakahle, abastshengise lapha kumfanekiso, babesembuthanwe ngo 2021 lo munyaka.

Kuqakathekile ukuthi nxa kulomkhuhlane osokuthwe usukhona abantu bonke bamele bavikelwe. Umuntu kumele ahambe ezibhedlela ayehlatshwa kumbe ukuze avikeleke kulomkhuhlane oyabe ukhona.

Lapha sibona umongikazi lomama, umongikazi uyahlaba umntwana ukuvikela umntwana emkhuhlaneni ethile.

Nampa omama abakhanya belabantwana esibhedlela, unesi uyabahlola abantwana kumbe uyabanikeza imithi efaneleyo ukuze babelempilakahle eqondileyo.

Abezempilakahle abasebenza ukuchela lapho okulemkhuhlane khona. Siyababona nampa bagqokile izigqoko zabo ezokuvikela imkhuhlane. Abanye bathwele imithi yokuthi besebechela ngayo ukuvikela imkhuhlane.

Lapha sibona abezempilakahle abagqoke baphelela ,abakhanya bathwele kungaba yisidumbu somuntu ongabe ebhubhile ngomkhuhlane othelelwanayo .lapha bayazivikela labanya bantu.

Umuntu angadlula emhlabeni ebulewe ngumkhuhlane othelelwanayo, uyabekwa ngabezempilakahle. lqLabo begqokile izigqoko zoKuzivikela, Benanzelela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo kawumemetheki.

Nampa abezempilakahle abakhanya balapho esiphaleni samaphilisi ukuze bazi ukuthi ilizwe liphephile lilamaphilisi aneleyo lokuvikela imikhuhlane engaba ihlasela ilizwe.

kuqhakathekile ukuthi pmama bevakatshele emakilinika lasezibhedlela besiyahlabisa abantw2ana kumbe ukuthontiselwa ukuvikela eminye imikhuhlane

Lapha sibona umzali lomntwana lowezempilakahle ongaba ngudokotela kumbe ngumongikazi abazama ukuhlola abantwana ukuthi bancedise aphile kuhle.

Kungaba lomkhuhlane okhona abezempilakahle bayancedisana ukulwisa lowo mkhuhlane ukuthi ungamemetheki ilizwe lonke.

Nampa odokotela labo mongikazi abaqoke baphelela ngeziqoko zabo zokuzivikela abancedisa isigulane esikhanya siyagula umkhuhlane.

Nangu owezempilakahle wama lomntwana. Kukhanya umntwana uyahlatshwa ukuvikela imikhuhlane.

Amanzi yimpilo elizweni lonke, emhlabeni wonke. Kuqakathekile ukuthi abantu bonke babelamanzi ahlanzekileyo ukuze kuvikeleke imikhuhlane ikakhulu le etholakala nxa unganatha kumbe usebenzise amanzi angcolileyo.

Abezempilakahle omongikazi labodokotela bayahlangana besenza imihlangano yabo ukwenzela ukuthi benelise ukulapha izigulani imikhuhlane etshiyeneyo elizweni lonke nje jikelele.

Emhlabeni jikelele omama labantwana bayaphiwa usizo ukulaphisa abantwana imkhuhlane engabaluhlupho ebantwaneni

Abezempilakahle bayananzelela njalo ukuthi abantu bayaphiwa yini amanzi ahlanzekileyo, lokhu bakwenzela ukuthi abantu bengaguli.

Owezempilakahle ukhanya ubambe isimemezelo esenhlanganiso ye UNISEF, okutshengisela ukuthi I UNISEF inceda umhlaba wonke jikelele.

Umntwana wonke ulelungelo elokulatshwa umzali engabhadali lutho eze efike ibanga elesihlanu. Lapha omama bamele bahambise abantwana esibhedlela kumbeni emakilinika.

Lapha sibona omama abalabantwana abancane sibona njalo owezempilakahke engaba ngumongikazi uxoxisana labomama ngempilo yabantwana abancane.

Lapha sibona umntwana okha amanzi ekhanya ejabulile. Kutshengisa ukuthi amanzi yimpilo kumele abantu banathe amanzi.

Lapha sibona umuntu ogeza izandla. Sinanzelela ukuthi ugeza ngamanzi ahambayo. Njalo sibona isepa eceleni ukuthi kumele usebenzise lesepa ma ugezizandla.

Lapha sibona umama uyakotshoza lomntwana uyakhongozela amanzi nxa umama ekotshoza kulabantu abamileyo abakhangeleyo umama lomntwana bekotshoza ngemva kwabo kuluhlaza kuyatshengisa impilo

Nampo obaba labomama abakhanya bayafundiswa ngezempilakahle .Kukhanya omama labobaba ababafundisayo .

Nampa abezempilakahle bakhanya abakho esibhedlela balande abantu emakhaya. Nanguyana udokotela uncedisa isigulane ukusikhangela amazinyo aso.

Nampa abantu abanengi, ngani ngabantwana abadala abakhangele laba abagenza imdlalo bencintisana nge ebola.

Kuqakathekile kuthi abantu bahlale bethokozile ngezikhathi ezinengi bengahlale bekhathazekile enqondeni yabo lokhu kuthi bencine begula ukhuhlane wenqondo nxa benga hlala bephazamezekile

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale becelesile bengelanto ebahluphayo nxa kulento emhluphayo umuntu akhulume ukwenzela ukuthi kungacini umuntu egula ebulawa ngumkhuhlane wenqondo

Abantwana abebanga laphansi abakhanya bagelile kuhle bahle abanye bayamomotheka kuhle kakhulu.

Nangu owesifazana ohleliyo okhanya ukuthi, ebobotheka ukuthi into zonke zimhambela kuhle kukhanya engelanto emkhathazayo.

Umama okhanya uyakhala ngibona efake izandla zakhe, evale ubuso okutshengisa ukuthi akezwa kuhle.

umama othwele isitsha esikhulu ekhanda othwele angani ukuqunte emasimini wakugcwalisa phakathi.

Nampa omama labobaba abakhanya beme phambi kwehofisi lapho abasebenzela khona bakhanya bagqoke kuhle ungani yizisebenzi zika hulumende.

Lo ngumuntu ongumama obambe ikhanda, okutshengisela ukuthi iyacabanga okujulileyo ekhanda esebenzisa ingqondo zakhe. Lokhuthi kungambangela kuthi maybe agule ngengqondo.

Leyindawo ekhanya inhle kakhulu elazekhiwo ezikhanya zakhiwe kuhle yindawo ekhanya ilezihlahla eziluhlaza ehlanzekileyo kakhulu.

Omama abalabantwana kumele bahambe ezibhedlela beyehlabisa abantwana kumbe beyedinga ulwazi lwezempilakahle lendlela abangagcina ngayo kuhle abantwana .

Ezibhedlela lasemakiliniki balezindlu ezokugcinela izigulane indlu leyo kumele ihlale ihlanzekile njalo ibe lamafasiteli amakhulu angenisa umoya.

Abezempilakahle ezibhedlela ezinkulu lezincane abasebenza labantu abagulayo bethatha okuhlolwayo emuntwini kungaba ligazi ngumthambiso kumbe yini kumele bebelonanzelelo ukubhala amabizo ngokuqondileyo ukwenzela ukuthi baphe abakuhlolileyo emuntwini onguye.

Indlu yokulaphela kumbe okugcwele abagulayo kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile, into yonke ihlale isendaweni njalo ekuseni kodwa kodwa abezempilakahle bayavuka babone ukuthi kuhlanzekile.

Lapha kukhanya kusesibhedlela. Ingaphandle yakhona ikhanya ihlanzekile. Siyabona kulabantu abahleziyo ebhentshini okungabe bemelele ukungena phakathi.

Isakhiwo leso ngeseMoriro kilinika izigulane kumele sihambe lapha ma zidinga usizo olwezinto ezibhalwe emdulwini laphaya.

Lapha sibona umama ohleziyo okhanya usanda kubeletha labantwana nampana omunye umntwana usesikalini omunye ulaphana okutshengisa ukuthi ubelethele esibhedlela.

Lapha yindlu esetshenziswa ngomongikazi ukwelaphela izigulane. Sithi yindlu kamongikazi ngoba siyabona kulenqola abayithwalisa imithi nxa besiyabona isigulane sabo.

Lapha okusebenzela khona abezempilakahle ukuhlola kungaba ligazi, umthambiso yabantu abagulayo ukuze bahambise impumela eqondileyo.

Lapho okulatshelwa khona abantu kuhlala kuhlanzekile sinanzelela lendawo leyi ukuthi ihlanzekile kakhulu.

Omama labo baba yzigulane ezimelele ukulatshwa ziyabe zihlezi phambili kumbe emnyango wesibhedlela zimele ukuthi zibonwe ngomongikazi zingakangeni ukuyalatshwa

ezibhedlela bayananzelela ukuthi lapha kuyafika abantu abagulayo bayafaka amabhentshi ngaphandle ukwenzela ukuthi abantu nxa befika bethole ukuhlala bemelele ukuthi isibhedlela sivulwe kumbe bemelele ukuthi bangene

Nampa abantu abazencedwa esibhedlela bamile bamele ukuncedwa. Siyananzelela sibona omunye wezempilakahle nanguyana umile laphana uyababuza imibuzo.

Nampa abantu abasesibhedlela batshengisa abanye bamile abanye bahlezi okutshengisa ukuthi bakhona abakumeleleyo abahleziyo kumbe bakhona izigulane ababuye ukuzosibona esibhedlela lapha.

Lapha kukhanya kusesibhedlela sibona lesitulo sokufuqa izigulani kasilamuntu sisendaweni elotshani oluluhlaza nanguyana omunye laphana ngokwezempilakahle ubambe ucingo

Omongikazi labodokotela bayacebisa izigulani ngendlela okumele baphile ngayo ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bebelempilo enhle.

Abezempilakahle amanesi lamadokotela bayafundisa abantu ngendlela eyokuziphilisa kahle lendlela yokuthi banathe njani amaphilisi

Umongikazi uyachasisela isigulane indlela okumele aziphathe ngayo lendlela okumele azinakekele ngayo ukuvikela imikhuhlane eyehlukeneyo.

Leyi yindlu yemitshina esetshenziswa ngabezempilakahle kungabe ngodokotela, kumbe ngomongikazi, kumbe ngabasebenza ukuhlola kungaba yigazi, yimithambiso yabantu abagulayo

Lapha sibona isimemezelo esitshengisa inzuzo etholakala ngumuntu ohambisa umtanalo ukuyavikela imkhuhlane ebulalayo.

Lesi yisimemezelo esitshengisa owezempilakahle labantwana abangabafana okutshengisa ukuthi banceda njani umuntu ogula ingqondo.

Lesi yisimemezelo esifuna ukufundisa abantwana nge AIDS lange HIV ukuthi abantwana baziphathe kuhle njalo babambe njani abantu abagulayo ngomkhuhlane onjalo.

Lolu lugwalo olutshengisa ukuthi abafundi ukuthi befunde ngocansi. Lolu lugwalo lwababalisi abayisebenzisayo ukufundisa izifundi ngocansi ezikolweni.

Abezempilakahle odokotela labo mongikazi labanye abasebenza imisebenzi eyehlukeneyo bayahlangana bebonisana ngabanga kwenza okugcono okusiza abantu abagulayo lokuthi imkhuhlane ingamemetheki.

Ezibhedlela kuyatholakala imota kumbeni amaAmbulensi asebenza ukuhambisa omongikazi lamadokotela ezigabeni nxa belanda abantu kumbeni ukulanda isigulane esesigula kakhulu.

Ezibhedlela ezinkulu lezincane kuyatholakala imitshina esebenziswa ngomongikazi lamadokotela ukuncedisa ukulapha abagulayo.

Ezibhedlela lemakilinika kuyatholakala indawo lapho okugcinwa khona amaphilisi awokulapha izigulane ayehlukeneyo. Kuyatholakala labasebenza khonapho okugcinwa khona amaphilisi kumele babelolwazi kwenzela ukuthi banike abantu amaphilisi aqondileyo.

Abezempilakahle ababambe okokucitshisa umlilo. Sibona obaba labomama abane lomunye ohleziyo phansi, okutshengisa ukuthi khona kuqakathekile ukuthi kubekhona ezibhedlela.

Lapha sibona omama abalabantwana abaze esibhedlela kumbe ekiliniki ukuzo laphisa abantwana abanye bezohlabisa abantwana ukubavikela emkhuhlaneni.

Ezibhedlela kuyabe kulemota kumbe ama ambulence asiza abagulayo ababesebegula kakhulu kumbe omama abazithweleyo ukuthi baphangise ukufika esibhedlela.

Lapha kuphandle esibhedlela, lapha sibona abantu, abantu abakhanya bencedwa ukuthi benelise bencedwa ngabezempilakahle kwesinye isikhathi umuntu uyabe engenelisi ukuhamba bemncedisa ukuthi ajayele ukuhamba

Obaba labomama bezempilakahle abanye bagqokile okokuvikela umkhuhlane emuva. Base kungani kusemhlanganweni.

Nangu owezempilakahle osebenza esiphaleni semaphilisi nangu uyakhangela akuthunyelweyo ukuze akwanise ukunika umuntu amaphilisi aqondileyo.

Izindlu lapho okungcinelwa khona abagulayo ezibhedlela ziyabe zilabomongikazi abahlala bekhona sonke isikhathi bekhangela abagulayo njalo bebanika amaphilisi lokunye abayabe bekudinga.

Leyi yindawo ekhanya ihlanzekile. Nampana abantu abahambayo, abanye bayale, abanye bayangena esibhedlela ,abanye bayaphuma. Sinanzelela ukuthi isibhedlela lesi sihlanzekile sigcinwa kuhle.

Lapha siyabona izigulani zihlezi zingaphandle kwesibhedlela. Zihlezi lapho okulindelwe khona nxa bengakangeni phakathi. Siyananzelela ukuthi siyabona ukuthi abanye bagqokile okokuzivikela. Sinanzelela ukuthi ledishi nantiyana elokuthi bageze izandla.

Izindlu ezihlala kumbe ezigcinelwa abantu abagulayo .Kumele zihlale zihlanzekile njalo indlu yakhona kumele kube lembheda egcinwe kahle. Njalo kube lomoya ongenayo ukuze kungabi lemikhuhlane eminengi .

Lesi yisibhedlela seKabutare centre . Yikho lapho okuhamba khona abantu besiyalatshwa imikhuhkane eyehlukehlukeneyo.

Lapha sibona abantu abahamba hambayo okukhanya ukuthi kuphandle kwesibhedlela abanye bayangena abanye bamelela abanye, abanye babuya ngezimota bezobona abagulayo.

Lapha sibona imibheda abezempilakahle omongikazi lezigulane kuphakathi lapho abagcinela khona izigulane siyabona o nurse nampana bamile ngani kulento abayixoxisanayo.

lapha kusesangwa polyclinic kusitsho ukuthi polyclinic kuyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo tshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lendawo lapha ezigcinela khona amaphilisi ukwenzela ukuthi nxa izigulane ziphuma esibhedlela zihle zithole amaphilisi khonalapho esibhedlela sonaleso.

Nxa umuntu ebulawa likhanda, kungaba kuyabe kuleyinye into eyabe iphambanisekile engqondweni zakhe yikho uyabe etshaywa likhanda oludinga ukuthi ahambe eyencediswa esibhedlela.

Abezempilakahle bayanceda abagulayo ngokubanikeza imfundiso lamaphilisi abasizayo.

Lo ngubaba okhanya esemsebenzini kodwa ungathi usephathekile nangu uselele laphana uyadinga usizo lwezempilakahle. Kuyadingakala ukuthi nxa usebenza ubelengqondo engaguliyo.

Umama obambe ikhanda, uyakhanya ukuthi kulento emkhathazayo. Siyambona uvale lamehlo ukuthi uyakhathazeka.

Lapha siyabona owezempilakahle udokotela ubambile iphikitsha .Emva kokuthi uhlole isigulane sebekhangela iphikitsha ukuthi kungabe kuhambe njani emathanjeni aso .

Amehlo aqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu kumele abantu siwananzelele siwahambele esibhedlela nxa ebuhlungu uhambe uyehlolwa nxa ungasaboni kahle uphiwe okokuthi kukuncedise ukuthi ubone.

Longumtshina usesibhedlela segwanda uyancedisa abantu abagula imvukuzane. Uyancedisa abantu abagula ngemvukuzane.

Lapho okuhlolwa khona im.. imthambiso , amagazi lokunye okwezigulane okuya kufuna ukuhlolwa kusetshenziswa imitshina eminengi esebenzayo ukuthi athole im.. okuyikho okubulala isigulane.

Abasebenza lapha okuhlowla khona izigulane kumbe okuhlolwa khona amagazi kumbeni lemthambiso. Besebenzisa imtshina eyehlukeneyo ukuze baphume lempumela eziyizo, izigulane zilatshwe ngendlela eyiyo.

Abezempilakahle abasebenza lapha okuhlolwa khona izigulane. Bayasebenzisa imtshina eyokubona phakathi kwesigulane ukuthi kunjani

Nansi indawo ehlanzekileyo. Kukhanya yindlu lapho odokotela, abayenzela khona, abahlola khona ingabe ligazi, imithi kumbe yini okunenginengi, abakusebenzisayo, ekwelapheni abantu.

Lapha sibona owezempilakahle ositshengisa igazi eselibaliwe , eselihloliwe, labalisiswa latholakala ukuthi lingabe linjani eselipakiwe .Okutholakeleyo sokubhaliwe phansi .

Owezemphilakahle osebenza lemitshini, uncedisa isigulani, ukusibona lapho okubuhlungu khona. Siyambona odokotela ehlabahlaba umtshina wakhe ekhangela ingaphathi yesigulane.

Lezi zimbodlela ezisetshenziswa ngabezempilakahle abasebenza ukuhlola igazi. Kungaba yigazi kungaba ngumthambiso .Ziyahanjiswa lapho ezindlini zokuhlolwa khona beyefaka emtshineni behlola igazi kumbe imthambiso

Indlu lapha okufundela khona abantwana bebanga eliphezulu, abafundela khona izifundo ezesayensi, lapha siyabona ukuthi indlu ihlanzekile njalo izindlu zakhona bazigcine kuhle.

Udokotela usendlini lapho okulatshelwa khona izigulane. Sibona ulesigulane, isigulane esifakwe amanzi oku sihlezi sifakwe amanzi okuthi sincedise phakathi

Leyi yiyo iFirigi yesibhedlela. Kodwa ke kulesixhwayiso esithi bathe ungafakwi into zokudla. Kufakwa kuphela imithi kumbe kungaba ngama- injection okumele kufakwe phakathi

Imitshina esetshenziswa la okuhlolwa khona engxenye igazi kumbe umthambiso wezigulene. Omongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo.

Lapha sibona indlu okuyikho okusebenzela khona omongikazi ukuhlola abantu abayabe bebuya esibhedlela kumbe esetshenziswa ngomongikazi, kumbe engaba ngudokotela

Lo ngumtshina omncane otshengisa ukuthi uzithwele kumbe awuzithwalanga nxa uhlola umthambiso kutsho ukuthi ungahlola utholakale ukuthi imizila leyi imibili uyabe uzithwele nxa uwodwa awuzithwalanga, lo ngowokuthi umuntu uzithwele

abazempila kahle nxa behlola kungaba ngumthambiso kumbe ligazi lesigulane bayagqoka izinto zokuvikela njalo befake kungabe ligazi ezintweni ezimbodleleni ezincane.

Izindlu lapha abezempilakahle abahlolela khona amagazi, imithambiso lokunye. Mele ihlale ihlanzekile.

Indlu esebenzela odokotela kumbe omongikazi iyabe ilemitshina eyokuthi abesebenzisa ukuncedisa abagulayo iyabe ihlanzekile

Nangu owezempilakahle ongaba ngu dokotela osekhangele esebenzisa imitshina ingaphakathi yomuntu ebona ukuthi kuyini okungaba yinkinga emuntwini .

Imbodlela yomuthi etshengisa ukuthi umuthi lowu ungabe uyingozi okungakanani sibona ngompikitshq oyabe unamathiselwe embodleleni yakhona lapha.

Nangu owezempilakahle osebenza lapho okuhlolwa khona okuyisigujana lokhu yikho abasebenzisa khona ukuthi bafake kugaba ngumthambiso kumbe yigazi kumbe yini afuna ukuyakuhlola endlini okuhlolwa khona izinto lezi

Abezempilakahoe abasebenzisa imitshina yokubona kumbe yokuhlola abagulayo. Basebenzisa imitshina ukuze bebone, bathole iqiniso lokuhlupha ogulayo. Ukwenzela ukuthi bamlaphe into eqondileyo,

Nansi indlu elemitshina esetshenziswa ngabe zempilakahle ukukhangela ingaphakathi yomuntu babesebefuna ukubona ukuthi umuntu ulamathambo omuntu unjani kumbe phakathi kwakhe kungaba kulesifo bani basebenzisa leyi i machine esendlini leyi.

Nangu udokotela okhangela isigulane esileleyo embhedeni esifakiweyo esincediswayo ukuphefumula .

Udokotela ubambe kungaba ligazi lesigulane ngemva kokulihlola lapho elihlolwa khona udokotela sebhala okuphumileyo.

Lapha kulowezempilakahle lesigulane, owezempilakahle uyakhanyisa ngomtshina ukuthi abone ukuthi phakathi kwenyawo zesigulane kulani ufuna impikitsha yaphakathi kwenyawo zesigulane ukuthi kulani

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi nxa isikhathi sakhe sesifika ahambe ayehlalela esibhedlela, abeduze labomongikazi, labodokotela. Izibhedlela ezinengi zilazo izindlu zokugcina omama abazithwelayo abalindeleyo.

Omama abalaba ntwana abancane kuqakathekile ukuthi bebehamba besiyabahlabisa esibhedlela ukuvikela imkhuhlane.

Umama lowezempilakahle umongikazi, umongikazi uyalungiselela ukuthi abesehlabe umama ijekiseni, umama ubambe umntwana.

Umama usendlini yokulatshelwa sibona umongikazi ebambile okokuncedisa umama ongabe ezithwele.

Umama lomongikazi, umongikazi uyaqubela umama umntwana, umama ukhanya usanda kubeletha elokhe esesibhedlela.

Omama abalabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu . Kuqakathekile ukuthi bevakatshele ezibhedlela nxaa abantwana besiyahlatshwa bevikelwa emkhuhlaneni.

izigulane ezisendlini lapho ezigcinelwa khona kukhanya kuhlanzekile nangwana omunye ohleliyo esitulweni sakhe encediswa khona ukuhamba kiso abanye bamile njalo abanye balele

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuphipa kuhle kwabantwana abasakhulayo ukuze bakhule bengabantwana abaphilileyo bevikelekile emkhuhlaneni eyabe isiwa kumbe behlatshwe emkhuhlaneni ezabe ibuya.

Ukuze omongikazi labodokotela benike izigulane imithi eqondileyo kumele beqale bebahlole besebenzisa imtshina eyehlukeneyo ukuhlola igazi, mbe ukuhlola imthambiso lokunye okwehlukeneyo okungabe kuhlolwa okwezigulan.

Abezempilakahle odokotela bayasebenzisa imitshina ukuncedisa ukuthi babona okungabe kuhlupha esigulaneni sabo ukwenzela ukuthi basilaphe kuhle.

Odokotela balezinto zabo ezincane abamele babelazo ezokuyenza ukuthi banelise ukulapha abagulayo, okunjengo kugqoka uzivikela ezandleni lokulalela lezigelo zokusika, lamajekiseni.

Leyi yinjekishini. Iyasebenza ukulapha abagulayo. Umongikazi kumbe udokotela, uyafaka umuthi emuntwini, esebenzisa inalithi ephambili laphaya. Umuthi uyafithizela umtshina lowu omncane, ukuze umuthi ufinyelele emthanjeni womuntu.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukwelapha lokuhlola abagulayo ukuze babone lokho okuyabe kuhlupha izigulane.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyokuhlola abagulayo ukuze bebanike imithi eqondileyo kumbe bazi ukuthi isigulane sibulawa kuyini.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi labanye abasebenza lapho okuhlolwa khona bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo eyenza ukuthi bancedise izigulani ukuba lapha.

Abezempilakahle odokotela labo nesi bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuthi bancedise ukulapha izigulane ngendlela eyiyo.

Abezempilakahle omongikazi labodokotela bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuthi bakwanise ukuthi babone ukuthi isigulane sibulawa yini ukwenzela ukuthi benelise ukuthi basincedise.

abezempilakahle o dokotela labo mongikazi bayasebenzisa imtshina emkhulu lemncane ukuhlola kumbe ukukhangela phakathi kwesigulane ukuthi sihlutshwa kuyini lokuthi kumi njani

abezempikahle omongikazi ama nurse odokotela basbenzisa izigelo ezehlukeneyo kwesinye isikhathi besika amabhanditshi kwesinye isikhathi besika abantu inyama zabantu osokumele ziphume

Lowu ngumtshina osetshenziswa ngodokotela ekuhloleni izigulane ukuze bephume lempumela ezayenelisa ukuthi babalaphe okuqondileyo.

Ukulapha izigulane abezempilakahle oDokotela labomongikazi bayasebenzisa imtshina ukubona imkhuhlane yabantu abagulayo.

Nanko umshini osetshenziswa ngabodokotela labanye abazempilakahle ukuhlola izigulane, lemkhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilakahle odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze benelise ukulapha izigulane ngendlela eqondileyo.

Odokotela labomongikazi labanye abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukulapha izigulane ukuze bathole ukuthi isigulane sibulawa kuyini kuyadingwa ukuncediswa yimitshina.

Okusetshenziswayo ngodokotela labomongikazi labanye odokotela abakhipha amazinyo, bengaba behlinza abantu kumbe umuntu ma elimele basebenzisa lezi izinto.

Leyi ngeyinye yemitshina esetshenziswa ngabodokotela labanye abezempilakahle ukuhlola kungaba yigazi kumbe umthambiso yabantu abagulayo.

Odokotela bayasebenzisa ezinye izinto ezinjengalezi, nxa behlinza umuntu. Kumbeni bekhipha izinyo.

leyi yi narithi efakwa umuthi iyabe ilemuthi emuva isetshenziswa ezibhedlela lasema kiliniki ukuhlaba abantu abagulayo

Leyi ngeyinye yemitshina esetshenziswa ngabodokotela labanye abazempilakahle ukwelapha kumbe ukubona okuphakathi komuntu kwesigulane.

Omongikazi labodokotela basebenzisa imitshina yekuhlola phakathi komzimba wesigulane. Eminye imitshina umuntu uyangena umzimba wonke phakathi amadokotela ayabe ebala kumbe ebona ukuthi phakathi kwesigulane kuhamba njani.

Izigelo zisetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza izigulane kumbeni omongikazi nxa bethunga omama ababelethayo lokusika amabhanditshi.

Lesi singaba yisitulo esikwanisa ukuthi sikhwezwe kumbe sehliswe sokusiya ngokuthi umlaphi ufuna isigulane sakhe sibe kuyiphi indlela ukuze akwanise ukusilapha kumbe ukusihlola kuhle

Lesi yisitulo esisetshenziswa yilabana abangenelisi ukuhamba. Ukusebenzisa inyawo, ukuhamba. Engabe elimele, angabe enjalo. Uyasisebenzisa isitulo lesi. Uyenelisa ukuthi azihambele yedwa, kumbe ancediswa ngabanye. Ukuthi asuke endaweni leyi, esiya kweyinye indawo.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabodokotela ukuhlola abagulayo, siyabona ukuthi uyenziwe wafakwa lesitulo sokuthi udokotela uyakwanisa ukulalisa kumbe ukuhlalisa isigulane ngendlela okumele asihlole ngayo.

Umtshina omncane lo usetshenziswa ngu dokotela engabe engudokotela wamazinyo ekhangela phakathi kwezinyo esebenzisa umtshina lowu ukuthi linjani phakathi

Ukuze izigulane zilapheke kuhle njalo zibuyele esimeni sazo abezempilakahle bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuze bencedise abagulayo balulame.

Nanku umtshina osetshenziswa ngabodokotela labanye abezempilakahle ukusiza abantu abagulayo ngemikhuhlane eyehlukehlukeneyo .

Leyimbheda ethwala izigulane basebenzisa ukuthwala izigulane ikakhulu nxa emdlalweni iyathwala abadlali abalimeleyo phakathi kwenkundla iyabasa phandle kumbe kuma ambulensi

Nxa umuntu egula efika esibhedlela, abezempilakahle sebesebenzisa imitshina ukufaka ibizo lakho konke okudingakalayo mayelana lesigulane. Bayafak kukhompiyutha kumbe emtshineni ukwenzela ukuthi kubelula lanxa uhamba uthole kukhona.

Nanka amazinyo akhanya ehlanzekile. Sibona njalo lama lenzinto ezisetshenziswa ngabodokotela abakhipha kumbe abagezisa abantu amazinyo.

Abezempilakahle odokotela labonesi labanye abasebenzisa imitshina. Basebenzisa imitshina ukuhlola lokulapha abagulayo ukuze bebalaphe into eyiyo obayigulayo.

Lowu ngumtshina omncane osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola lokulapha izigulane esibhedlela loba kusemakilinika. Zisetshenziswa ikakhulu ngudokotela.

Udokotela uyelapha umama ozithweleyo bayasebenzisa imitshina yokubona ukuthi umntwana osesiswini sikamama engabe ehlezi njani.

Isigelo esisetshenziswa ngodokotela ukuvula inyama yesigulane nxa esehlinza senziwe ngendlela yokuthi uyafaka iminwe yakhe nxa esehlinza.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuncedisa izigulane ukuthi bazilaphe ngendlela eqondileyo.

Iphepha leli isetshenziswa ngabezempilakahle, ukunika izigulane ukuthi befake umthambiso wabo phakathi ukwenzela ukuthi uhambe uyehlolwa.

Imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labomongikazi ukulapha izigulane ezilemkhuhlane ehlukeneyo.

Lesi yisigxingi esisetshenziswa ngamapholisa langamasotsha lalabana abakhangela ebusuku abasebenzisa ukuthi basebekhuluma labanye.

Nansi isitulo esisetshenziswa ngudokotela ukuthi izigulane zihlale ukwenzela ukuthi amkhangele kuhle uyenelisa ukuthi usilalise kumbe usivuse ngokuba ufuna ukuthi isigulane sihlale njani.

Kuqakathekile ukuthi nxa ugcina inyamazana zangekhaya okuhlanganisela onkomo labombuzi lozinja ,ukunakekele ukunika amaphilisi emikhuhlane ehlukeneyo ngoba lakho kuyagula .Kungagula singakweli kufe bantu sikulaphenini

Abagulayo nxa belamanzi amalutshwane emzimbeni bayangezelelwa esibhedlela lezi yizigujana ezithwala amanzi akhona omongikazi bayancedisa izigulane ukuthi bethole amanzi lawa.

Abezempilakahle odokotela labonesi bayanikeza izigulane amaphilisi ukuze ziwanathe. Nxa bebanika bayabe bebatshelile ukuthi amaphilisi anathwa njani. Kuqakathekile ukuthi izigulane zilandele ezikutsheliweyo zinganathi amalutshwane kumbe amanengi kulalawo abawatsheliweyo

Imithi yakulezi nsuku okunye kuyabe kungamaphilisi okunye kuyabe kuyimithi egcotshwayo okunye kuyabe kuyimithi enathwayo kuqakathekile ukuthi umuntu alandele akutshelwayo ukuthi ayisebenzise njani.

Odokotela bayakunikeza kumbe bayakubhalela umuthi ukuthi uthenge. Ungabe unatha kumbeni amanye ayabe engamaphilisi. Kuqakathekile ukuthi ulandele oyabe ukutshelwe ngodokotela.

Imithi yakulezinsuku elungisiweyo enathwayo bayafaka lesidikiselo sokuthi umuntu asebenzise ngendlela ayabe etshelwe ngayo ngudokotela wakhe kumbe ngomongikazi

Nanku umuthi osembodleleni, yiwo umuthi oyabe uphakathi kwebhokisi leli, umuthi lowu ufanekiswe umntwana okutsho ukuthi ngumuthi wabantwana.

Nanti ibhokisi lama philisi. Yikho ibhokisi elifakwa amaphilisi akulezi insuku. Angafika uyawaphiwa lapho okugcinwa khona amaphilisi.

Nathi ibhokisi elomuthi, oyelapha izigulani, nxa zilehlupho. Siyananzelela ukuthi umuthi ofakwa ebhokisini ugcinakale kuhle.

Yimithi eyakulezinsuku. Eminye yakhona iyaba ingamanzi, amanye ngamaphilisi. Yiwo asebenzayo ukulapha abantu abagulayo.

Imbodlela ezincane ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka ingaba ligazi kumbe imthambiso yezigulane ukuthi ziye endlini lapho ezihlolwa khona.

Amaphilisi aphakathi kwamabhokisi ayehlukaneyo ayehlukaneyo amanye alombala obomvu owesibhakabhaka imbala eyehlukeneyo ngokuhlukana kwamaphilisi akhona

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa emabhokisini lasezimbodleleni ibisifakwa lapho okugcinwa khona amaphilisi.

Amaphilisi akulezi insuku ayenzwe ngesikhiwa alula ukusebenzisa njalo ayabe ebhaliwe ngendlela okumele uwanathe ngawo.

Lowu ngumuthi osembodleleni ngumuthi owenhlungu ophiwa abantwana. Phezulu ulokuyinkomitsho okokuthi uyakwanisa ukufaka phakathi ubusunikeza umuntu.

Nanzi izigubhu ezincane lezinkulu .Ezisebenziswa ukufakela imithi .Yona imithi esebenza ukulapha izigulane .

Lawa ngamambodlela ahlala khona amaphilisi. Yikho lapho okugcinelwa khona amaphilisi ukuze ehlale engangeni umoya. Yiwo amaphilisi akulezinsuku agcinwa kulezimbodlela.

Lapha sitshengiswe ibhokisi lembodlela, imbodlela leyi yiyo eyabe iphakathi kwebhokisi leli iyabe ilamaphilisi okuthwa ngama sofosbuvir tables

Leli liphilisi lakulezizinsuku elinathwa ngabantu abanengi kufuze umuntu abhalelwe ngudokotela andubana elinathwa ukuze lisebenza kuhle emzimbeni.

Nanti ibhokisi lamaphilisi. Amaphilisi akulezinsuku ayagcinwa phakathi kwe kwamabhokisi lawa. Lawa atshengisukuthi phakathi alitshumi lambili.

Nanka amabhokisi amaphilisi akulezi insuku. Ngendlela agcinwa ngayo. Agcinwa ekumabhokisi, njalo lapho ayabe ekhona akumelanga kube engena umoya, kumele ahlale engangeni umoya.

Imithi yakulezi insuku ilula ukusebenzisa njalo ilezixwayiso ezokuthi ulandele kuhle. Ibalula ekusebenziseni ngoba ngabantu abadala.

Amaphilisi asetshenziswa yizigulane ayagcinwa lapha okugcinwa khona amaphilisi .Kodwa lawa kukhanya asenikiwe isigulane ngendlela ayiwo wona .

Amaphilisi akulezinsuku ayenziwe ukwenzela ukuthi abantu bayenelise ukuwaginya kuhle. Ayahamba ngcono, ayatshelela nxa ungawafaka emlonyeni unathe amanzi awakhami.

amaphilisi akulezi insuku anathwa nxa umuntu esizwa ubuhlungu engabe ebulawa yisisu likhanda ayatholakala ebhokisini elinje

Umuthi owokukhwehlela uyalapha njalo nxa ulomphimbo obuhlungu ungawunatha uyakutshiya ususizwa gcono.

Nanka amaphilisi asemaphepheni awo afakwa kuhle ukuthi engangeni umoya yiwo amaphilisi ayenziwa kulezinsuku.

lawa ngamaphilisi akhanya anikwe isigulane isigulane sikhanya siyawanatha amaphilisi njoba kukhanya ukuthi usenathile amaphilisi amane

Izigubhu ezamanzi amanzi ancedayo ukufaka izigulani eziyabe zasesibhedlela eziyabe zigula zidinga usizo zilamanzi ama nlutshwana emzimbeni

nxa umuntu egula engela manzi emzimbeni abezempilakahle bayasebenzisa isigubhu lesi ukuthi befake amanzi kwesinye isikhathi bayafaka lomuthi amanzi ahambe kuhle emzimbeni

Lezi yizigujana ezisetshenziswa ngabodokotela. Ukuncedisa ukufaka amanzi emzimbeni womuntu. Nxa amanzi akhe emalutshwane. Umzimba ulamanzi amalutshwane. Kumbeni yimithi abayifaka phakathi, besebenzisa amanzi.

Leli libhokisi lamaphilisi elitshengisa ukuthi ngele Allevia, elitshengisa ukuthi ungawanatha lawa maphilisi ilanga selisiyaphela uyabe sululeme.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezicabangela kuhle kungelanto ebahluphayo nxa kukhona okubahluphayo kuqakathekile ukuthi baye ezibhedlela beyedinga usizo kubodokotela labomongikazi.

Abezempilakahle bayahlangana bexoxisana ngokuqakatheka kwezindawo ezigcinelwa abantu abagula ngengqondo

Siyabona nampa ubaba lomama lowezempilakahle. Bayaxoxisana lowezempilakahle ngendlela abangaphila ngayo engela kuhlukumezeka.

Nampa abazempilakahle labantu abakhanya bazile ukuzolatshwa. Laba abazempilakahle kukhanya bayancedisa abangu ababuyileyo, ukuthi bangene kubodokotela.

Omama labantwana bamele emnyango okhanya likhitshi elamakhaya..Abantwana babambe inkukhu ezandleni zabo.

Abantwana balokudla phambi kwabo abakudlayo. Bahlezi phezu kwamathebuli. Ukudla lokhu kukhanya kuyakha umzimba eceleni kulamankomitsho angaba ngawamanzi.

Itshathi leli litshengisa abantwana abasanda kuzalwa , litshengisa ukuthi khona kuqakathekile ukuvikela abantwana abasanda kuzalwa emkhuhlaneni ebulalayo.

Owezempilakahle nanguyana ukhanya uyachasisisa ubambe akubambileyo akhanya ekuchasisa kwabanye abalalelileyo

Abantwana abaphila begogekile, bayadinga ukugcinwa kuhle, njalo bayadinga ukuthi bese behlangane, kuthi umntwana abone ukuthi akusimi ngedwa engigogekileyo. Ukuhlangana labanye kuyamenza ukuthi aphile ngcono.

Umongikazi umile duzane lomntwana oleleyo embhedeni okukhanya usendaweni la okulatshwa khona abantwana abancane

Kusimemezelo esilethwe yi UNICEF esitshengisa ukuthi umntwana wonke we Rwanda ulingene labo ukuthi bayanceda wonke umntwana.

Nampa abantwana laba abangabafana lamankazana bagqoke izigqoko zokugijima lasekhanda bagqoka izigqoko zokuvikela ukuthi nxa bangawa bengalimali.

Nango umntwana otshengisa indlela eqondileyo eyokugeza izandla ngesepa egeza ngaphansi kwamanzi awempompi

Lesi yisaziso esabomama labantwana, esithengisa omama labantwana ukudla kwabomama lokwabantwana. Umama osanda kubeletha lomntwana okuthi banakekelwa njani ukuze bethole ukudla okuyakha umzimba.

nxa abantu bedlala imidlalo etshiyeneyo kuyadingakala ukuthi kube labo mongikazi labo dokotela ngaphandle ukwenzela ukuthi nxa kungaba lomunye olimalayo ahle athole usizo khonapho khonapho

Ezibhedlela bayabe belelapho okugcinwa khona amaphilisi athengiswayo. Kuqakathekile ukuthi isibhedlela lesibhedlela sibe lendawo lapho abanikwa khona kumbe okuthengiswa khona amaphilisi. Labathengisa amaphilisi kumele bebe lolwazi olukhulu ngokwamaphilisi.

Abezempilakahle abasebenza labantwana bayancedisa abantwana abangenelisiyo ukuhamba bebancedisa ukuthi inyawo zabo zijayele lokuba yelula.

Nangu osebenza lapha okuhlolwa khona kungaba ligazi kungaba ngumthambiso kumbe okunye oku oku okudinga ukuthi kuhlolisiswe okwezigulane. Usebenzisa imachine etshiyeneyo tshiyeneyo ukuthi bahlolisise.

Abazempilakahle bayancedisa izigulane ezilohlupho engabe wake walimalaa akasayenelisi ukuhamba bayazinceda ukuthi zikwanise njalo ukusebenzisa ingabe zinyawo ukuthi zihambe.

Nangu owezempilakahle udokotela lesgulane. Udokotela usebenzisa imtshina ukukhangela ngaphakathi kwendlebe yesgulane.

Izigulane ziyaqala zihlolwe phandle zingakangeni komongikazi. Ziyahlolwa eskalini, zihlolwe ukutshisa lokuqanda ziphinde zihlolwe njalo leBP.

Lapha sibona owezempilakahle osebenza ukuhlolisisa kungaba yigazi kube ngumthambiso wesigulane ukuthi behambise impumela ukuze isigulane silatshwe kuhle.

Owezempilakahle udokotela uyanceda isigulane esibulawa lizinyo. Kwesinye isikhathi uyakhipha izinyo ukuthi lingahlali likukhathaza.

Abezempilakahle oDokotela labo Mongikazi bayayenza imihlangano becebisana ngokubonisana ukuthi bengalapha njani umkhuhlane othile ukuze bancede izigulane umhlaba wonke.

Ongezwa kuhle, ukhanya ulendlebe ebuhlungu. Umongikazi uyamncedisa laphana esibhedlela uyakhangela indlebe yakhe kumbeni uyamgezisa.

Odokotela bayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Uyathola ukuthi kulodokotela olapha amehlo, kulodokotela okhangela phakathi komzimba wezigulane.

Abezimpilakahle bayahlola okungaba lingazi, umthambiso kumbe kungabayini okwesigulane okuthi kuhlolwe.

Odokotela labomongikazi balomsebenzi omkhulu okokuhlola abagulayo ukuze bebone ukuthi kuyini okwabe kuhlupha belaphe into eyiyo.

Abezempilakahle, amanesi labodokotela. Siyabona umuntu ogulayo olaliswe embhedeni abakhanya basuka laye phandle bangena laye esibhedlela.

Lapha sibona umongikazi esendlini ekulaphela ilezigulani siyambona umongikazi uyahlola isigulane ukuze enelise ukuthi abesemlapha.

abezempilakahle abasebenza la okucinwa khona imithi lamaphilisi bayananzelela ukuthi amaphilisi bawafaka ngendlela ehlanzekileyo njalo okuzaba lula nxa sebewafuna amaphilisi wonalawa

Lapha kulabezempilakahle bakhanya baphambili, labantu omama labobaba. Bakhanya abezempilakahle bayafundisa abantu ngendlela yokuthi baziphathe ngayo.

Udokotela ukhangela umama ozithweleyo ukhangela umntwana ophakathi esebenzisa u machine wakulezinsuku.

Imithi yakulezi insuku iyabe ibhaliwe ukuthi isigulane kumele sinathe okungaki, ngamahola amangaki. Kakumelanga unathe kuphela, ungakhangelanga, kumbe ungatshelwanga ngumongikazi kumbe owezempilakahle ukuthi unathe njani.

Ezibhedlela kumele kube lendawo lapha okuthengiswa khona kumbe okugcinwa khona amapilisi ukwenzela ukuthi izigulane zingahambi umango omude zisiyadinga amapilisi zathole eduze.

Kuqakathekile ukuthi isigulane nxa sesiphiwe amaphilisi sinanzelele ukuthi udokotela kumbe umongikazi utheni siwathathe njani lawa amaphilisi.

Ezibhedlela ezinengi kumele kube lalapha okuthengiswa khona lokungcinwa khona amaphilizi ukwenzela ukuthi izigulane nxa ziphuma bona udokotela zihle ziqonde ukuyathenga amaphilisi kubayenzele kubelula.

Lapha sibona amabhokisi agcinelwa amapilisi phakathi. Siyabona ngedlela ahlele ngawo ukuthi asesiphaleni samapilisi, lapho okuthengiswa khona, kumbe lapho okubekwa khona amapilisi esibhedlela.

Amaphilisi asemabhokisini amancane atshiyeneyo sokusiya ngemihlobo yamaphilisi . Amaphilisi alomhlobo owodwa bawufaka emabhokisini afananayo ngokutshiyana ngokutshiyana.

Kuqakathekile ukuthi edolobheni kutholakale la okuthengiswa khona imithi ukuze abagulayo bathole usizo masinyane.

Lawa ngamaphilisi yikho lapho okugcinwa khona kumbe kuthengiswa khona amaphilisi lemithi .Nxa ufuna ukuthenga umuthi othile uyahamba khonapha epharmacy uyawuthola ukhona .

Ngapha sibona umnyango ovulekileyo phakathi komnyango kulabantu abathengisa amaphilisi kumbe abagcina amaphilisi umuntu nxa esefuna amaphilisi kumbe sefuna ukuthenga amaphilisi uyahamba ayethenga la okugcinwa khona okuhlala khona amaphilisi.

Lapha kusesiphaleni samaphilisi okugcinwa khona lokuthengiswa khona amaphilisi, akuthengiswa amaphilisi kuphela sibona nankuyana kulochago, kulamasepa ,kulezinto zokuthawula abantwana kumbe izandla

Endlini okuthengiswa khona amaphilisi kuthengiswa njalo lamabhanti asapotayo nxa isigulane silimele kungaba sesuswini kusesandleni kumbe kusenyaweni siyabona nanka akhona endlini okuthengiswa amaphilisi.

Nansi imihlobohlobo yamaphilisi lemithi egciniweyo lapho okusebenzela khona umongikazi. Wenzela ukuthi nxa isigulane singagula ngesikhathi sekuvaliwe, uyasizakala

Imithi yakulezi nsuku iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Iyagcinwa la okugcinwa khona imithi .Iyathengwa khona kumbeni iyaphiwa.

Indawo leyi kukhanya inhle kukhanya yindlu yokufundela amakhompitha nxa ukhangele itshaya umoya ngale kulamatshati emdulini amahle kakhulu

Abantu abagulayo bayaludinga usizo lwamaphilisi. Lawa ngamaphilisi akulezi insuku, ahlala elungisiwe. Abagulayo bangafika, bayathenga kumbe bayaphiwa,

Amaphilisi agcinwa endlini okugcinwa khona amaphilisi njalo agcinwa kuhle ehlelekile engahlangananga ukwenzela ukuthi nxa benika abantu bebanike amaphilisi aqondileyo .

Imithi eminengi etshiyetshiyeneyo egcinakeleyo lapho okugcinwa khona amaphilisi .Kungabe kungamaphilisi ,kungabe kuyimithi yokunatha ,kungabe kuyimithi yokugcoba encedisa abagulayo .

Esibhedlela okulatshwa khona izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo njalo siyathola amaphilisi esingawathenga ayabe egcinwa lapho okuthengiswa khona amaphilisi kumbeni siwaphiwe ngomongikazi labodokotela.

Lapha okuthengiswakhona amaphilisi. Kulabasebenza khona abalolwazi lwamaphilisi. Ukwenzela ukuthi baphe izigulane amaphilisi aqondileyo.

Lapha okugcinwa khona amaphilizi kuyathengiswa njalo okugqokwa entanyeni nxa ubulawa yintamo kumbe nxa idolo libuhlungu uyahamba uyedinga okugcinwa khona amaphilizi uyathola okusekela idolo lakho.

Nansi ibhakane leli elitshengisa ukuthi nxa ufuna ukuya e"Viva pharmacy " uqonda ngaphi, yikho lapho ozayakhona ma ufuna ukuthenga amaphilisi.

Amabhokisi amaphilisi agciniweyo okugcinwa khona amaphilisi wona amaphilisi abhaliwe ukuthi ayancedisa ekuqiniseni amazinyo kumbe amathambo

Imithi eyehlukehlukeneyo ebekiweyo ekhabothini kungaba yindlu lapha okulatshelwa khona abagulayo ukuthi babebenikeza abagulayo nxa bewufuna.

Amaphilisi athokalala endaweni okugcinwa khona amaphilisi kutholakala njalo izinto ezinengi ezokusebenzisa ngabantu abagulayo.

Amapills ayangcinwa lapho okungcinwa khona amapills endaweni ehlanzekileyo nxa umuntu egula uyahamba eyethenga amapills endaweni okungcinwa khona amapills

Leyi yindawo lapha okuthengwa khona amaphilisi. Sibona kuvuliwe ukokokuthi abantu bakhululekile, ukuthi bangangena phakathi bathenge amaphilisi, abayabe bewabhalelwe ngudokotela.

Imithi ephakathi kwamabhokisi iyabe ifakwe emambodleleni yasifakwa emabhokisini amancane alingeneyo esigciniwe lapha okugcinwa khona amaphilisi.

Lowu kukhanya kungumnyango kumbe sithi isango lapho okungena khona abantu nxa kuyikuthi bafuna ukuthenga amaphilisi. Umnyango lo ukuze ungavaleki kufakwe ilitshe eceleni kwawo ukuthi ubanjwe ukuthi uhlale uvulekile.

Leyi yindawo lapho esithenga khona amaphilisi kumbe la esithatha khona amaphilisi. Kukhanya kuyindawo enhle ehlanzeke kakhulu.

Lapha kuse pharmacy kumele imota emnyango lomnyama uvulekile kutshukuthi I pharmacy leyi lapho okuthengwa khona basavulile kulabantu abathenga amaphilisi phakathi.

Abezempilakahle, omongikazi labodokotela bayaphuma ezibhedlela behambe ezigabeni belanda lapha okulabantu khona besiyancedisa abantu bebafundisa ngokuziphatha kuhle lokubakhangela imikhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilakahle onesi labodokotela balesikhathi sokuthi baphume phandle bayehlangana labantu babafundise ngezempilakahle lemkhuhlane lokuthi bazivikela njani kuyo yonke.

Abezempilakahle, bayaphuma ezibhedlela behambe phandle ezigabeni, emavinkilini, ezikolo besiyafundisa abantu ngendlela zokuvikela umkhuhlane woqhuqho.

Omama labobaba bahlezi endaweni eligceke. Siyabona nampana obana basemuva kulezihlahla kulobaba omileyo phambili ongaba ngowezempilakahle otshelayo abazali laba ngezempilakahle.

Lapha sibona abezempilakahle bayahlabelela abantu, abanye bayagida. Siyabona ama chart engemuva kwabo ukuthi kukhanya bebeba fundisa ngezempilakahle.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela ngezinye izikhathi belande abantu abasemakhaya kumbe emavinkilini besiyabatshela ngokuqakatheka kwempilakahle lakweminye imikhuhlane eyabe isikhona.

Abezempilakahle bayazinikela ukuhamba bebhoda ngezigaba ngezigaba belande abantu emakhaya abo kumbe belapha abantu bazise abantu ngomkhuhlane oyabe usuwile kumbe bebalaphe.

Omama labobaba basemhlangwaneni labezempilakahle kukhaya bayabhala abakufundiswayo yilabo abahleli phambili.

Abezempilakahle omongikazi labodokotela bayaphuma ezibhedlela belanda abantu ezindaweni ezitshiyeneyo bebalapha kumbe bebafundisa ngezempilakahle.

Abezempilakahle bayabhoda behamba befundisa abantu ngendlela zokuzingcina kuhle lokubafundisa okuphathelane lokuphila kahle

Abezempilakahle bayacebisa abantu ngendlela yokugeza izandla okuqondileyo ukuze bengadli ngezandla ezingcolileyo

Lokhu okungumtshina kuncane. Kusetshenziswa ukuhlola umkhuhlane, ngokufaka emlonyeni. Usebenzisa amathe ngaphansi kolimi.

Kuqakathekile ukunatha amaphilisi wona ayancedisa nxa umuntu egula kungaba ngumkhuhlane awuthole emacansini.

Nansi isimemezelo esikhuthaza abantu ukuthi bayekele udlame. Labomama lamankazana. Imizi ihlale ngokuthula.

Kuqakathekile ukuthi abantu abangobaba behlale behlanzekile, bekwazi ukuziphatha, kungabe kuyindlela abahamba ngayo emacansini.

leli libhodlela eliyi injection Depo-Provela elihlatshwa omama ukuvikela ukuthi bengazithwali

Laba ngabantwana, omama labobaba abakhanya besidla ukudla okuyakha umzimba okutshiyeneyo. Bakhanya badla bonke omama laba labantwana labobaba bacupha emganinwi besidla bendawonye.

Lapha sibona omunye wezempilakahle enikeza untombazana osekhulile isipho .Siyambona ukuthi untombazana lowo kukhanya uyamomotheka kutshengisa ukuthi uthabile.

Abathanda ezemidlalo kuqakathekile ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile .Bedle ukudla okuyakha umzimba banathe njalo lamanzi.

Untombazana ohleziyo phezu kombheda, indlu yakhe kukhanya inhle, nanguyana uyazamula, uyakhanya ukuthi ngumuntu othanda izinto zemidlalo, kuqakathekile ukuthi aphumule.

Nangu udokotela ulomdlali, uncedisa umdlali ukuthi akwanise ukuphatheka kuhle nxa esesenza imidlalo yakhe

Nangu udokotela ubambe isigulane ukuthi ananzelele kumbe ahlole kungaba lithambo iliqamukileyo kumbe eliyehlukeneyo udokotela uyahlola isigulani sakhe lapha

Odokotela basenkundleni abelapha okhanya uselimele akade esenza imidlalo. Bayamncedisana laphana abanye abadlali bamile babukele akade bekhanya badlala ibhola lenyawo.

lapha sibona umuntu obambe amanzi amanzi ayimpilo amanzi yiwo umuthi omkhulu ikakhulu kulabo abayenza imdlalo kumele banthe amanzi lawo ayabe ephuma nxa begijima kumbe bedlala ibhola

abadlali bayagqoka izigqoko ezokuvikela ukuthi bengalimali nxa bedlala ezandleni kumbe kungaba emadolweni loba ekhanda

Nangu udokotela lesigulane ogulayo ukhanya ubulawa yinyawo , udokotela ukhanya uyabamba inyawo ebuza isigulane ukuthi kunga okungani kubuhlungu khona.

Nansi intombazana enatha amanzi. Iyatshengisa ukuba yintombazana ethanda ukugijima njalo itshengisa ukuba amanzi yimpilo.

Lezi yizincediso ezisetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngabodokotela kumbe labonesi, siyabona kulezingwalo ezokubhala lamangilazi owokubonisa.

leyi yindlu esetshenziswa ngudokotela ukubonela izigulane siyabona ilombheda leminye imtshina engasetshenziswa ngu dokotela ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo

Nanzi izicediso ezinengi ezithile ezisetshenziswa ngunesi labodokotela labanye abezempilakahle ukuhlola izigulane lokuzelapha .

Umtshina uyatshengisa ingaphakathi yomuntu ukuthi imi njani ukuthi udokotela eyenelise ukubona ukuthi umuntu akalalo yini ithambo kumbe omunye umthambo ongahambi kuhle emzimbeni basebenzisa omitshina

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela labo mongikazi ukuhlola izigulane ukuze bazincedise ngendlela eqondileyo.

Nasi imitshina esebenziswa ngodokotela kumbe ngabanye abazempilakahle ukuhlola izigulane ezibhedlela ezincane lezibhedlela ezinkulu.

Kuqakathekile ukuthi sisebenzise imithi yesintu, ukugebha impande amahlamvu siwabilise kumbe ukuhlafuna kuyasiza ukulapha eminye imikhuhlane ehlukeneyo

Imithi yesithu iyanceda kakhulu ukulapha izigulane. Amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla, impande zezihlahla kanye lamaxolo ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu njalo imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo, kuhlanganisela izisu, amakhanda, izilonda leminye eminengi.

Nansi isihlahla esilaphayo singeminye yesihlahla yemithi yesintu esebenzayo esilaphayo imikhuhlane ehlukehlukeneyo .

Abantu bayasebenzisa imithi yesintu. Amahlamvu, amaluba lempande kuyalapha imkhuhlane eyehlukeneyo.

Imithi yesintu iyasebenza ukulapha abagulayo amahlamvu ayakwanisa ukucholwa abe njenge mpuphu efakwe kumbe kusesi londeni kumbe ekhunywe ngomlomo yikho ukulapha kwakhona.

imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo iyasebenza entweni ezinengi okungaso mithi kuphela luyenza leminye imithi yoku watsha yokugezisa yokugeza izandla

imithi yesintu iyanceda kakhulu igcinwa kwesinye isikhathi iyagcinwa esigujini balobe ukuthi lowu ngowani lowu ngowani iyanceda kakhulu emikhuhlaneni eminengi

Imithi yesintu iyanceda kakhulu njalo iyalungiswa ibe ngama philisi kumbe kwesinye isikhathi ibe ngumuthi onathwayo ukuze incedise kuhle abantu abagulayo.

Amahlamvu ezihlala ayasebenza ukulaphida izinto ezinengi abanye bayawakhama umsobho wakhona uyelapha kungaba yizilonda kumbe ukukhwehlela.

Leyi yimithi yesintu esilungiswe yafakwa, eyinye yaba ngamapilisi, eyinye yaba nganzi ukuze abantu benelise kuyinatha kuhle.

Leyi ngeyinye imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emabhodleleni eyinye yacholwa eyinye yayenzwa yaba ngamanzi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathande imithi yesintu iyalapha ikakhulu nxa umuntu ekhwehlela leminye imikhuhlane.

Imithi yesintu iyasebenza okutshiyeneyo. Ukulapha ikhanda, ukulapha izisu, lokunye nje ukulapha umzimba. Eminye imithi yesintu iyageza izandla, iyabulala izinanakazana eziletha umkhuhlane.

Leyi yimithi eyesintu esifakwe emambodleleni afakwa kuhle afakwa kwonke lemlayelo ekhona ukuthi inathwa njani.

Imithi yesintu isebenza entweni ezehlukeneyo. Eminye imithi iyasebenza ekulapheni, eminye iyasebebenza ukuthi abantu baxubhe amazinyo, eyinye iyasebenza ekuwatsheni, lekugeziseni imiganu.

Imithi yesintu ingalungiseka iyanatheka njengemithi yakulezi insuku njalo imithi yesintu ilula ukuyisebenzisa lokuyilandela.

Imithi yesintu iyasetshenziswa ukulapha izigulane amahlamvu ezihlahla, impande zezihlahla, amaluba ezihlahla lamaxolo ezihlahla ay asebenza ukwelapha abantu

Abasebenzisa imithi yesintu. Basebenzisa izihlahla .Amahlamvu ezihlahla kumbe impande lokunye okwesihlahla sokuqakathekile ukuthi sigcine izihlahla zethu .

Inrngi labantu liyathakazelela ukusebenzisa imithi yesintu. Eminye imithi yesintu, njengalowu, uyafaka emanzini unathe amanzi kumbe uthathe ufake esitshebeni udle ngani kusesitshebeni.

Imithi yesintu bayifakile emambodleleni ehlukeneyo impande, amahlamvu, amaxolo ezihlahla afakiwe emambodleleni bafaka lamanzi.

Nanti iganga. Izihlahla ziyimpilo. Sibona iganga eliluhlaza tshoko, okukhanya umhlaba uvundile kuyatholakala imithi yesintu. Amahlamvu lempande.

Sibona iganga elilezihlahla, ezivundileyo lotshani. Yikho lapho esizuza khona imithi yesintu engaba ngamahlamvu kumbeni zimpande zezihlahla zakhona.

Lapha sibona amahlamvu lezigodo, izigodo lezi lamahlamvu kungasebenza ukuba yimithi yesintu engalapha abantu basizakale.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emambodleleni ukuthi abantu bekwanise ukuthi bawasebenzise kuhle ngendlela eqondileyo

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo ngiyithandela ukuthi unatha umsobho oyabe uyenziwe ngezihlahla ezingela okunye okungakulimaza

Isihlahla esingani esincane esikhanya sisendaweni evundileyi. Amahlamvu akhona akhanya aluhlaza tshoko ayasebenza ukulapha izinto ezitshiyeneyo

Umama uhlezi phambili kwakhe kulemithi ekhanya ichayiwe imithi yakhona iluhlaza okukhanya ukuthi usanda kuyikha.

Abantu bendula babe sebenzisa izihlahla ezinje ngalezi ekulapheni abantu, amahlamvu lempande zakhona ziyasebenza lapha sibona izihlahla ama hlamvu akhona ayasebenza ukulapha.

Nansi imithi yesintu eyehlukeneyo nampana abantu abahleziyo abakhanya yibo abathengisa imithi le enye isesgubhini eyinye njalo ikhanya imanzi bayibophe ngezintambo.

Amaluba esiwahlanyelayo ngaphandle kwezivande zethu ayasebenza ukulapha abantu ngendlela ezehlukeneyo.

Nanti ichibi lamanzi emacele kwechibi lamanzi kukhanya kulezihlahla ezihlanyelweyo ezikhula kuhle kukhanya indawo yakhona ivundile.

Nanti iganga, siyabona izihlahla ezilamaluba ezikhanya ziluhlaza. Ziyanceda izihlahla emithini yesintu kwesinye isikhathi kungaba ngamaluba wonalawa, yiwo angabe elapha, amahlamvu kumbeni impande zesihlahla.